Awa liboso nangayi awa nazomona , nazomona bangomba ngomba, bangomba mulayi, epuis bangomba yango namoni eza yamabele, mais likolo yamabele wana namoni koza nabamatiti yamikemike mikemike, eza yalangi, yalangi ya pondu pondu, mais eza likolo yabangomba ngomba wana.

bandeko esika na komi awa nazo mona na miso na ngai eza nde moya boitelle moko na kati ezala na kati tomato tomoto kombo nango eza mama liya eza

eloko oyo bozokomona awa liboso nabino eloko oyo babengaka yango machette namonoko ya lopoto oyo ekataka banzete ekataka banzete ekataka bamatiti eh etabangome eh eza machette namoko ya lopoto eza machette

awa liboso nangai awa nazomona ba papa misatu batelemi liboso nangai et puis balati balati ba t shirt ya couleur ya langi ya pondu et puis na pembeni yaba t shirt wana namoni ekomami eza nde masanga bazosala publicite ya masanga

Awa namoni eza na wenze, na wenze ya ba sapato, ba sapato ya basi, ba sapato ebele namona ango Awa. Pe sima yango pe namoni Kuna ba mwa mifuka, mifuka bongo na kati ba sapato babimi na wenze ba mamans. Eza na ba couleurs différentes.

esika nakomi awa nazomona na liboso na misu nangai, namoni mutuka moko ya muindo, muindo, mais mutuka yango eza wana na biloko balobaka namonoko ya lopoto eza bien decor, eza on dirait mutuka oyo eza na mariage

Awa nazomona banzete nabalabala, banzete yamuke naba fleur ya langi yalingondo

awa namoni oyo eza mur ya ndako, pe na pembeni yango eza jardin, na matiti et puis ndako yango eza na couleur ya vert rouge, mur yango eza na couleur ya vert rouge, et puis na portiere yango ya rouge

Na moni ba buku ebele ya histoire ya kotanga.

Na moni salle de classe na ba mesa ya bien na tableau kitoko.

sima nango place tokomi awa, bomoni que toza nakati kati ya mayi, tozotala kati kati ya mayi, omoni nakati kati ya mayi wana, nazomona batu, batu mibale, batu baza likolo ya mayi, bazokende bazo voyage na bango, baza likolo ya mayi

Namoni awa eza bakiti yako fandela, moko eza na couleur ya motani, mususu eza na couleur neti ya chocolat boye.

Na moni nzete ya munene na matiti mingi, n se na yango mituka ya transport.

Eza office ya ba beti ndembo.

na moni ekulusu munene na matiti, na moni ezali esika yako sambela nzambe

awa naliboso yamisu nangayi nakomi esika babengaka na meirie mais na meirie wana liboso wana namoni papa moko afandeli bido namoni tata mususu atelemi liboso ya meirie namoni mutu mususu azokota liboso ya meirie

Na moni ba sapato mibale ya pembe, ba souplesse na ba lace ya jaune na pembe.

Siko oyo eloko oyo bozomona ango na misu eza nde kisi ,eza kisi soki oza na ,mutu ezosua yo ozui koso yango omeli yango .mutu nayo directement ebiki oyo eza kisi ya bien ,kisi ya lopoto

eloko nazomona awa na misu nangai, eza on dirait liboko ya mutu, mais na liboko ya mutu wana, namoni asimbi eloko babengi namonoko ya lopoto verre ya mayi, ou bien verre ya masanga, eza na liboko na mutu wana

Esika nakomi awa, esika nakomi awa naamona ba sac, ba sac, ba sac ebele, ba sac ebele, nakati yaba sac oyo toza nakati ciment, ciment ezalaka ponakotonga bandako, nde eza nakati ya esika bateka, place oyo eza place batekisaka, batekisaka ciment

Namoni awa ba mituka na nzela, moko ya verte, mususu ya black na camion ezo mela essence na station.

Nazo mona salon moko boye vraiment salon ya kitoko, ya kitoko mingi, koa na deux canape esimbani bien na mua mesa moko boye ya libuyu ,na ba canape wana namoni ba coussins ,quatre coussins ya jaune ,ya kitoko vraiment ,salon eza propre, eza propre

namoni oyo eza sapatu mibale ya basi, eza na couleur ya rouge-baurdeaux, na liboso eza na insigne ya S na Y, na sima nango eza ya moindu, eza ya moindu

mama oyo pe akeyi akeyi na salon de coiffure po baboungisa ye souki ,moutou naye bakangiye souki bien pe namoni mama oyo alati cache nez pona ko banga ba maladie ba maladi covid 19 pona ba maladi mama oyo akangakiye akangakiye souki bien, souki ya maboko

Ah! Namoni mutuka oyo vraiment, ememi ba bidon, ba bidon ya jaune, epuis mutuka yangope kimbambala vraiment! Ah! Ebeba fort epuis Tala neti bakomi, la jalousie tue, la jalousie tue, nani akozala na jalousie ya mutuka ya mark oyo? Ya ndenge oyo?

Awa liboko oyo bozomona, eza liboko, en faite liboko wana namoni aa namadesu, aa namadesu azolakisa ba echantion ya madesu naye, madesu naye pe eza bien vraiment! Eza madesu moko ya couleur ya bien oyo ebelaka mbangu, eza madesu moko ya bien.

Na moni karateka na centure ya noire aza kosala demonstration liboso ya ba yekoli.

esika nakomi awa nazo mona na miso na ngai, namoni eza ba mamans mibale ba telemi mais place yango ba telemi eza ba telemi lokoli ya zelo, pembeni ya zelo wana namoni pe mayi, koza na mayi munene, koza na mayi munene pembeni ya zelo wana, ebale, ebale munene

tomoni esika bokomi awa, bozomona photo ya mama oyo, mama oyo, aza muana mwasi, muana mwasi tomoni que alati robe moko boye ya kitoko, robe yango eza naba langi mibale, eza na langi ya bolinga, et puis na langi ya pembe

esika nakomi awa ezande liboso yabanakilasi bazobima nakilasi eh bazokima ponabazonga nandako yabanakilasi ezabana mibali nabasipe na mibali yebanayakilasi babimi babimi nakilasi baozonga nandako uhm

eloko nazomona awa na misu nangai, eza namonoko ya lopoto, babengaka yango frigo, mais frigo yango, namoni efunguami, eza ya kofunguama, eza ya kofunguama frigo yango, mais nakati kati ya frigo wana, namoni que eza nakati molangi ya mayi

Nazo mona, eza nzela pembeni ya lac, na moni ba matiti ya vert na ba bwato ya kala, na ba epave egare wana.

Libosoya misu na nga lisusu ,namoni eza maman mosusu, maman mosusu, ye pe bakangi ye, bakangi ye suki , aza na kati ya salon ,salon de coiffure ,bakangi ye pe ,suki yango pe eza na couleur ya muindo vraiment , on dirait atiaka teinture ,bakangi ye suki ,bakangi ye suki bien

Awa namoni, awa namoni eza ba mama mibale, bazotambola nabalabala, moko alati maputa yapembe aza pe nasakame naye, mususu pe alati maputa ya vert na tricot ya noir, azape na bouteille ya mayi, ya mayi yakomela namaboko, baotambola baa nanzela, nanzela

To moni mwasi alati elamba ya liputa ya langi ya mosaka, motane na bozinga.

awa namoni batu baza nakati ya eglise nakati ya eglise bazo sambela nzambe bazo sambela nzambe na litari koza croix ya jesus ,croix ya jesus nazomona koza ba mama basi naba mibali.

ezaliboso namisu nanga eza photo ya marke mazda mutka babengakayango mazda oyo eza logo yango vrement mazda eeh eza logo mutka babengakayango mazda

awa esika awa place nakomi nazomona awa koza mwa sahani sikoyo na sahani wana vremen nazomona koza nakati bileyi moko ya kitoko eza nyama ya ngulu eza nyama ya ngulu nde nazomona awa na sahani oyo epui likolo na yango namoni batiye pe feuille de loriye likolo yaba nyama wana ya ngulu .

Awa na moni panneau solaire eza na couleur ya moindo, epeska énergie.

Na moni mwana mwasi ba kangiye suki, alati mopila ya pembe pe azo seka.

Na moni ba juges mine, ba lati bilamba ya motane na kati pembe, ba lati pe ba casn nez.

awa namoni papa moko aza na bureau naye aza namusala azo sala na musala naye liboso naye kua machine kua latop ya muindu papa moko alandi jacket ya muindu na chemise ya pembe aza na musala

Na moni ndeke likolo ya nzete ya moindo ndeke yango eza na langi ya motane na pembe na libumu.

liboso nangayi awa nazomona balabala, balabala yango pe nakatikati nazomona terrasse pe na balabala yango pe ndenge nazomona eza neti ya ciment.

Awa liboso na ngayi nazomona obene kiti Moko ya muindo, na sima ya kiti Wana ya moindo naomona kwa kitambala, kitambala eeh Eza na Langi, Eza na langi ya bolinga, Eza na Langi ya bolinga et puis na katikati Langi ya pembe. Ekomami fa fa.

Eh! Esika nakomi pe namoni eza namwa zamba, nazamba yango pe koza nakati mayi katikati, naomona banzete, banzete mingi eza kotoyo, namoni pe babwato, babwato misatu, hum! babwato misatu, mais etelemi naango kaka pembeni ya mayi.

Eloko nazomona liboso na Ngai Oyo, eaa kitunga. Kitunga eza na ndako, eza ya kobomba bilamba, soki bosokoli bilamba, bobombi Yango na kitunga eza kitunga ya plastique. Eza na mwa couleur moko boye. Couleur moko ya rouge

Awa na moni maman moko boye afandi na mwa poto moko boye na balabala, alati chemise ya manche longue ya pembe na colant aza peut na sac à main.

Awa eloko nazomona na miso na nga eza kwanga, kwanga moko ekangami bien na matiti na yango wana, mosusu ekangami bien te babimisi yango na matiti na yango mais eza kwanga

Na liboso na nga nazo mona equipe ya bana ya kelasi mais basakanaka football namoni balati ba vareuse moko boye ya mwa bleu ,ba mususu balati ba vareuse moko boye neti ya orange kati kati na bango koza coach na bango ya mundele

awa namoni liboso na ngayi eza ba manioc ba manioc ya kotokisa ebeli deja

Awa na moni ba mbuma ya kolia ya kitoko eza na langi ya mosaka likolo ya nzete.

awa libosonanga naomona bikeko mibale moko esimbi nzete mususu eza pembeni nango

Awa nazo mona ba canapes , ba kiti ya kofandela'ngo na kati ya salon ,mibale eza ya couleur ,couleur neti ya vert et puis pe mur moko boye ya ba bloc ciment eza na libanda ,eza na libanda ,batie ba kiti yango na libanda

Awa namoni awa ,eza buku ,buku ya kelasi ,buku ya kelasi ya grammaire, kombo na yango cahier d'exercices ,eza buku, buku ya kelasi ,ya grammaire ,ya grammaire eza couleur ya ,bleu ,jaune, orange

Awa nazomona namiso nangayi, mwa ntaba, taba etelemi, epuis kuna pembeni nango mwandako namwa kiti moko, namwa bidon moko ya rouge eza na coin, taba yango etelemi naango kaka nabalabala

awa liboso nanga namoni ndaku pe na ndaku wana koza mwa pancarte moko ya bleu pembeni yango koza mwana mwasi moko boye naya mwasi alati tricot ya rouge na pantalon ya noir papa yango pe alati tricot ya bleu na pantalon ya noir.

Awa nazomona mwa mutuka moko boye eparquer na balabala pe na pembeni nango kuna koza mwana mwasi yepe azo kotanbola namoni nzela yaba pieton humm pe na pembeni ya balabala nazo komona koza ba mabanga ya mike mike pembeni ya balabala

Na moni motard aza ko pesa echange na mutu amemaki.

Eloko nazo mona awa na misu na ngai eza eloko moko babengaka yango na munoko ya lopoto ,cafetiere, cafetiere yango eza ya langi ya lingondo. cafetiere yango eza na langi ya lingondo

Awa namoni camions misatu , camions misatu eza na parking ,eza na parking, ba camions yango eza na couleurs ya orange, noir ,eza camions misatu ,eza camions misatu, eza na parking

awa liboso nanga nazo mona matiti ya vert pe likolo ya matiti nazomona ba ndeke mibale ezo sakna na matiti wana.

liboso na ngai, nazo mona ba fleurs, ba fleurs oyo eza na kati ya jardin, moko ya pembe ba misusu ya vert, non vraiment jardin moko ya kitoko, jardin oyo eza vraiment bien, eza kitoko, ba fleurs ya pembe pembe, mosusu ya matiti ya vert

awa liboso na ngai nazo mona ba boîtes mibale ya bleuband, ba boîtes mibale ya bleuband, eza na couleurs ya rouge, bleu, noir na jaune, eza boîte ya bleuband, ya margarine, ba boîtes mibale

Bisika nakomi awa nazamona eza nde armoire, armoire yango ezana langi yamusaka eza na ba turoirre mitano

Photo bandeko bozo mona awa ,eza bilei moko ya kitoko ,bilei moko ya kitoko pona ko lia, namoni eza kaka, eza ba ndunda ,ndunda moko basangisi na nyama ya ngombe na sauce moko ya kitoko penza ya bouillon et puis likolo namoni pilipili, pilipili vraiment ya langi ya pondu

awa namoni eza mutuka, mutuka ya kitoko eza naba nzela ya mabele mutuka wana eza naba langi ya mbozinga nde namoni yango liboso na ngayi awa.

Nazomona liboso nangayi mwanzete moko boye eza nalangi ya pondu, pembeni ya nzete nazomona tiyau PVC, pembeni mpe mabele nase nango.

awa nazo mona nazo mona eza batu bafandi ba maman bafandi nase eza epayi batekisaka ba biloko ya koliya naho mona ba makemba kuna namoni pe mutuka moko ya langi ya langi ya pondou namoni pe mwa para solei ya langi ya polinga ezali pe wana

liboso nangayi nazomona ba masangu masangu mitanu ya ko tumba naba aubergine eza pembeni na masangu yangio eza kitoko vraiment ebeli bien ebeli malamu ba masango yango

Foto oyo nazomona awa liboso nangayi, eza foto namoni kuna eza bangomba ngomba, bangomba ngomba ya couleur ya pondu, couleur ya mwindu, kotoyope namoni katikati yaba ngomba wana pembeni yango pe koza ba mayi, mayi nde etourné bangomba ngomba wana, hum! Nde eza ngambu nangambu.

Bon! Oopse namoni eamisapi, eamisapi ya bien, misapi ya bien vraiment ya mwana mwasi, aape na bague moko boye balatisi ye bague, bague ya mariage, eh! Vraiment misapi moko kitoko, tala ata manzaka naye ya bien, ya kitoko vraiment, eh! Mwasi oyo aza namisapi ya bien.

he foto oyo nazo mona awa na misu nangayi namoni mama moko afandi nakiti mais mama oyo akokani na nganga ya kisi alati bilamba ya langi ya mutane hee sima na misu naye aza nabiloko moko amipakoli na misu naye, he eza mama oyoaza nganga ya kisi

awa eloko mosusu nazomona eza sapato ya basi ,hein sapato yango namoni batiye yango likolo ,eza naba carreaeux nase hein eza sapato ya basi hein eza sapato ya bana basi.

Awa nazo mona papa moko afandi na bana na ye ,moko ya mwasi alati robe ya bleue oyo ya mobali pe ya moke alati eloko neti ka mua bubu ya khaki na papa na bango azo simba bango na mapeka

Omoni esika tokomi awa toza nde na katikati ya balabala mais balabala yango pe omoni que ekufi déjà, etondi mayi etondi mayi , il faut ba bongisa balabala yango mais na pembeni na balabala yango omoni koza ndaku moko ya étage

awa nazomona toza na balabala, ba mituka mibale, ba bus ya transports, moko eza na couleur ya vert, likolo na yango pembe, pe batu balingi kokota nakati yaba bus yango, batu misatu, moko alati jaune na pantalon ya jeans

he namoni koza ndaku bazo renouveller eza naba couleur ya pembehe eza pe naba portail ya bleu pr na porte mosusu ya mwindu ya mwindu.

Hum! Awa namoni mwana mwana fille, mwana mwasi alati tee-chirt, aamwana mwasi yapembe suki ya mingi, alati mwa tee-chirt eza nakati logo ya drapeau ya congo, ya Zaire yakala drapeau ya Zaire yakala, flambo pe flambo nakati, eya mwana mwasi, eya mwana mwasi nde alati yango.

Awa na miso na nga, na moni appareil ya climatisation, eza na ba accessoires na yango mususu.

awa na misu nangai nazomona camion, camion oyo sikoyo, eza camion munene ezotambola na balabala, et puis na likolo ya camion wana, namoni batu pe bafandi likolo ya mutuka wana, et puis na pembeni, pembeni ya camion wana place koya langi ya mosaka, namoni bakangi, kangi ba meme na pembeni

he namoni awa bana bana baza na kelasi bazo tanga bana baza na moral bazo sala etude calmement bazo tanga malamu bana nyonso bazo tnga ezali bien vraiment.

Awa namoni batu bazobongisa mutuka, Baza nakati ya garage, bangonyoso balati ba gilet ya vert blanc, naba salopete ya bleue, bazobongisa mutuka

awa na misu nangai nazomona obele oyo babengaka yango balabala, oyo eza balabala, na balabala wana, namoni mituka mibale ezotambula, moko eza na langi ya pembe, mususu eza na langi ya pondu

awa namoni namoni nzungu nzungu eza nakati bileyi eza nakati madesu hein epuis balambi yango bien eya nzungu balambi nakati madesu balambi nakati madesu.

Awa namoni liboso nanga kwamwasi yakitoko vraiment, bakangiye suki, bakangi ye basuki yaba minche, bakangiye suki malamu vraiment, aza namisu ya pembe, alati pe mwa blouse moko ya rouge, ya rouge bordo.

photo oyo nazo mona awa na miso nangai eza photo mais na kati ya photo wana moni loboko ya mutu mais na loboko na moni asimbi sahani yako tiya nakati bileyi sahani

Na moni mutuka ezali na parking, kombo naya ngo Rava 4,ezo zela mukolo na yango aya.

Nazomona awa na sani mbisi, makemba, citron...

Na moni jupe ya moindo ya kitoko e parqer na kati ya lopango.

esika tokomi awa omoni eza sika na obele ya balabala sikoyo na balabala yango omoni koza mutuka mutuka transport public ya batu mutuka yango ezali na couleur ya vert pundu eza mini bus.

Na moni mutuka na langi ya pondu na batu mine bafandi na kati.

sika nakomi awa, nazomona liboso nangai, eza batu basalaka, basalaka karate ba sportif namonoko ya lopoto, eya ba sportif ya karate, namoni papa moko afandi liboso na bango, na bana pe na sima naye, bazua ba photos

namoni mwana mwasi moko boye aza mwana naye mais azwi liputa atiye na moutou naye mwana aza pembeni naye mwana ya yango alati vareze y rouge mama wana alati mapouta ya rouge pe

awa liboso na nga, nazo mona batu baza na terrain ya football bazo beta foot, mibale balati varèse ya jaune, mosusu alati culotte ya noir na likolo na yango eza orange, mosusu pe alati, bilamba, varèse ya noir, ya noir, afukami na se

oyo nazomona na misu nangai, eza lulenge kisi, kisi oyo esalisaka pe naba namonoko ya lopoto babengaka ba moustiques, kisi oyo ebomaka ba moustiques, et puis soki obebi malaria, kisi oyo pe okomela yango esalisaka

awa eloko nazomo na miso nanga eza lopango ya langi ya pembe mais kasi na lopango wana na moni eza eloko na moko ya lopoto ba bengaka climatuseur ba tia yango na lopango wana

Awa na moni loboko esimbi sapato moko na langi ya mosaka na pembe.

Na moni cannape ya moindo ya kitoko na guitare likolo na yango.

sikoyo esika tokomi awa bomoni ba papa miibale oyo baza komizuwa foto baza ba mikonzi ya mboka ba mikonzi ya mboka oyo bomoni balati bilamba ya mikonzi.

namoni awa eza na balabala mais koza mituka mituka mibali moko ya bus mosusu ya rava koza kwa moyi ezo kende na balabala pe koza ba mwa boutique boutique na nzela

awa nazo mona batu bazo sala sport katikati nazo mona gardien nabango alati varese ya vert naba gan ya jaune

Awa namoni mutu moko boye, eza neti mutu yamusala ya unicef, aotangisa bana, bana ya ecole maternel, aolakisa bango biloko, aotangisa bana, eyabana bana basi, ba petites filles, bana basi misatu nde nazomona liboso nanga, baa namesa baotangisa bango.

awa nazomona liboso nangayi awa nazomona logo ya puma couleur ya noir noir blanc eza logo ya puma marque puma.

Photo oyo nazo mona awa na miso nangai, nao mona photo ya ba mamans mibale baza na katikati, katikati ya zamba, katikati ya zamba mbula pe ezo noka, eza ba maman mibale.

liboso nangai awa nazomona garcon moko boye alingi kota na lupango na lupango yango eza ya chocolat garcon yango alati training ya neti ya noire na likolo nakati ya rouge bordeaux namoni pe pembeni kuna eza bidon moko boye basin moko boye ya bleu